Daga farko dai muna buƙatar sanin mene ne animal, wato dabba. Dabba dai wata hallita ce mai rai wacce ke ci daga ƙwaoyin halitta, yawanci tana da ƙwararrun gaɓoɓi, hankali, tsarin jijiya, kuma tana iya bada amsa da sauri da abubuwan motsa jiki. Nau'i ko ire-iren dabbobi sun haɗa da: Dabbobi masu shayarwa, misali, karnuka, mage, kuliyoyi, zomaye, aladu da saura su. Nau'i na biyu, su ne tsuntsaye. Misali: mikiya, tantabara, shirwa, jemage, bilbili, da sauran su. Nau'i na uku, su ne masu rarrafe. Misali: macizai, ƙadangaru, karnuka da sauran su. Nau'i na huɗu, su ne masu tsalle, misali: kwaɗo. Nau'i na biyar, su ne kifaye misali: tarwaɗa, karfasa, shawa, ƙurungu, ƴar ƙala, mijirya, da sauran su. Nau'i na shida, su ne ƙwari, misali: ƙudan zuma, mallam buɗe ido, tururuwa, shazumamai, ƙwarƙwasa, da sauran su. Nau'i na bakwai, su ne kamar su girgizo da kunamai. A taƙaice dai ana iya rarraba rarraba dabbobi zuwa nauo'i daban-daban, bisa la'akari da halaye da wuraren zama. Abu na gaba, shine mu san me ake nufi da pet. Pet dai dabbobi ne da mutane ke ajewa a gidajen su domin zumunci, jin daɗi ko sha'awa, da kuma soyayya. Yawancin lokaci, ana kula da su a cikin gida ko kuma a haraban gida. Misalin dabbobi gama gari: su ne karnuka, kare amintaccen dabba ne da mutane ke ajiyewa a gida domin abokantaka, da horarwa. Krnuka shahararrun dabbobi ne ga iyalai da yawa, yawancin mutane suna ajiye karnuka a gidajen su domin tsare dukiyoyin su, wasu kuma suna ajiyewa ne domin sha'awa da soyayya. Nau'i na biyu su ne mage. Kuliyoyi, dabbobi ne masu zaman kan su, masu ƙauna da ke buƙatan ƙarancin kulawa, ana ajiye su a gidaje saboda matuƙar amfanin su. A duk inda mage take, ɓera baya iya rayuwa a wajen. Hakan nan kuma ƙadangaru da macizai, da kuma duk sauran dabbobin da ke jan jiki. Mage tana buƙatar ƙarancin kulawa, saboda haka hatta ma'aikata da basu cika zaman gida ba, suna iya ajiye ta a gidajen su. da zarar an ajiye mata abinci da ruwa, zat zo taci ta sha a duk sanda take buƙatan hakan. Sai na uku, su ne tsuntsaye. Akwai tsuntsaye masu launi da ke da ban sha'awa da ɗaukan hankali, da kuma burgewa, waɗan da ke zama abokan hira ga mutane a gidajen su, kamar su akun kuturu. Na huɗu, kifi. Kifi yana bada nishaɗi, da natsuwa da kwanciyan hankali da nishaɗi, kuma dabba ne da ke buƙatar ƙarancin kulawa, da nishaɗi na gani. Kifi ya kan zama abun wadatuwa, ga masu buƙatuwa ga masu buƙatan mafi sauƙin morewa akan dabbobin gida. Ƙananan dabbobi masu shayarwa irin su aladu da zomaye, suna da kyau, daɗin zama, da kuma sauƙin kulawa. Ni a ra ayi na, nafi sha'awar ijiye mage a gida na, saboda bana son ɓera, kuma tana cinye ɓera a duk lokacin da ta same shi, sa'annan kuma abubuwan da suke jan jiki basa zama a duk inda magiya take, saboda haka ni nafi sha'awan ijiye mage, kuma ina san ta. Ko wani nau'i na dabba, yana da halaye na musamman da buƙatu Daga ƙarshe dai, mafi kyawun dabba ga wani, ya dogara da salon rayuwar su, abubuwan da suke so da kuma yanayin rayuwar su. Nagode.

Domin kiyaye dangantaka mai ma'ana tare da wasu, ga wasu halaye masu mahimmanci: Na ɗaya, aminci. Gina amana da kiyaye ta, da kuma yarda, tana cikin jigo na kowacce kyakykyawar alaƙa. Na biyu, sadarwa. Sada zimunci a bayyane, misali: kaje inda mutum yake ka sada zumunci da shi, ko ka ɗaga waya ka kira shi, ko duwwani abu da zakayi ka sada zuminci dashi. Nuna gaskiya da mutuntawa, yana taimakawa ainun wajan hana rashin saɓanin fahimta. Na uku, tausayi, fahimtar alaƙa da yadda wasu ke ji dan nuna damuwar su bisa damuwar abokin rayuwar su, da kuma nuna cewa ana tare bisa farin ciki ko akasin haka da nuna hangen nesa, suna haɓɓaka alaƙaa mai zurfi da ma'ana. Na huɗu, sauraron juna. Nuna kulawa da damuwar wasu da kuma nuna sha'awar fahimtar tunanin su, da yadda suke ji a ran su, shi ma wani jigo ne na samun kyakykyawar alaƙa. Na biyar, mutuntawa. mutunta mutane da mutunta ra'ayoyin su, da mutunta saɓanin fahimtar da kuka samu, da kuma ganin kimar wasu daga cikin iyakokin su, da kuma nuna ƙimar ɗaiɗaikun mutane, shi ma yana kawo kyakykyawar alaƙa. Na shida, tallafawa. Kasncewa da wasu a lokuta masu wahala, lokaci na rashi, lokaci na ciwo, da sauran su, da kuma nuna farin ciki a lokacin nasarar su. Na bakwai, sauƙi. Kasancewa mai daidaita al'amura da fahimtar cewa, alaƙa ta ƙunshi cigaba, haɓaka, da kuma akasin haka. Na takwas, haƙƙin sauke nauyi. Ɗaukar nauyin ayyuka da mutum ya aikata, da kuma riƙon amana, da kuma ijiye duk wani abu da ya zamana ba haƙƙin ka bane, shi ma yana kawo fahimta da kuma alaƙa kyakykyawa kuma mai ƙarfi. Na tara, haƙuri. Haƙuri da juna, da kuma fahimtar cewa dangantaka tana buƙatar lokaci don haɓɓaka ta. Na goma, motsin zuciya. Fahimtar motsin zuciyar mutum, buƙatun sa, da iyakokin sa, domin kiyayewa da haɓɓaka kyakykyawar alaƙa. Ɗaffaka waɗannan halaye, na taimakawa don ƙulla dangantaka mai ƙarfi da kuma ma'ana.

sanannen haɓaka hanyan kasuwanci wanda ya pi burgeni ya kuma pi bani sha'awa shine hanyoyi ko kuma kapopin sada zumunta na zamani yanzun mene yakamata mu san mene ne ake nupi da kapopin sada zumunta na zamani su de kapopin sada zumunta na zamani hanyoyi ne da ake watsa labaru ta hanyar yanar gizo gizo wanda ya danganci labari ne a rubuce ko a hoto me motsi ko kuma hoto mara motsi da sauransu a kapopin za sada zumunta na zamani mutun me yin kasuwanci yana da damar yin rubutu da kuma tallata hajarsa ta hanyar rubuta abunda yake siyarwa ko kuma kape hoto na abunda yake siyarwa yayi bayani akan shi ingancinshi ampaninshi yadda za'ayi ampani dashi kuma yas kuma waɗanda suke bibiyan shi ko suka karanta su samu daman topa albarkacin bakinsu akan shi wannan abu da mutun ya rubuta ko ya kape hotonshi me motsi ko mare motsi kuma har su samu daman tambayanshi inda za'a same shi a siya ko kuma bayananshi na lamban asusun banki ko kuma yanda za'ayi a tura musu wannan kaya ta hanyar supuri su siya su bashi kuɗinshi hanyan kapan sada zumunta na zamani ana iya yin ampani dashi wajen tallata kaya ta hanyar da ba lallai sai mutun ya zo ko kuma yana kusa da inda kake ba sannan zai samu damar siyayyan kaya a wurin ka misali wanda yake zaune a jahar kano da wanda yake zaune a jahar sakkwato zasu iya ƙulla abota na kasuwanci ta hanyar kapopin sada zumunta na zamani? ba tare da sun taɓa ganin juna ba ko sun san juna ba ko ma sun taɓa yin magana da juna sun san muryan juna a'a ta kapan sada zumunta kawai ta hanyar yin rubutu za'a iya yin wannan kasuwancin kuma mutun ya tura asusun bankin shi a tura mishi kuɗi shi kuma ya tura wannan kayan zuwa duk jahar da yake so kafofin sada zumunta na zamani suna da yawa a wannan zamani da muke ciki akwai kaman misali su irin su pesbuk irin su wasap da ake cewa a za na zamani sa'annan akwai irin su tiktok su tuwita da sauransu duk wa'annan kapopin sada zumunta ne da ake iya tallata kasuwanci cikin sauƙi kuma ayi kasuwancin a ƙulla kasuwanci cikin sauƙi

Amfani da yanar gizo-gizo ko wayoyin hannu hanya ce da ta sauƙaƙa wa mutane yadda za su yi za su sarrafa kuɗaɗensu da yake cikin asusun banki cikin sauƙi. ba tare da wasu wahalhalu ba wayoyin hannu ko yanar gizo-gizo don sarrafa asusun banki ya sauƙaƙa ma mutane da dama ta hanyar samun yadda za ka yi lissafi misali a da idan kana son ka san adadin ko kasafin lissafin bankinka, sai ka je banki an duba sannan a gaya maka, amma a yanzu idan kana son ka san mene ne lissafin kuɗin da yake cikin asusun bankinka yanda yake nan a cikin asusun bankin ko wanda ka tura wa mutane da zaran ka shiga cikin manhaja ta yanar gizo-gizo na bankin da kake amfani da shi ko kuma ka duba ta wayar hannunka za ka ga lissafin kuɗaɗenka da yake cikin asusun bankinka sa'annan an samu sauƙi ta hanyar samun bayanin kuɗi bayanin da ka tura ne zuwa ga wani asusun bankin ko kuma wanda ka cire ne kai amfani da shi ko kuma wanda ka siya wani abu ne ka sa katinka a ka cire kuɗin duk zaka ga bayanan kuɗin kuɗaɗenka a cikin wayar hannunka sa'annan an samu sauƙin amfani ta wurin sabis domin ada idan ka je cire kuɗi wata rana za ka ga an samu matsala sabis ya ɗauke a jikin na'urar cire kuɗin sai an tsaya ana ta jira ana ɓata lokaci amma a yanzu ta cikin wayarka ma za ka sa inatnet ka tura kuɗi zuwa inda kake so ko kuma ka cire ba tare da wasu wahalhalu ba sannan ana samu tsaro tsaro ta yadda a da idan za ka kai kuɗi banki sai ka tara kuɗaɗen ka tafi da su wataƙila kana jin tsoro za ka iya haɗuwa da ɗarayi ko ɗata gari su firgita ka ko ma su raba ka da dukiyarka amma a yanzu a wayar hannunka za ka tura kuɗi ko nawa ne zuwa inda kake so ba tare da samun wani tangarɗa ba sannan an samu hanya mafi saui na amsa, ansar kuɗin cikin sauri a sadda kake so ta yadda za ka idan mutum kana so za ka karɓi kuɗinka a hannunshi ba sai ya tafi banki ya ciro ba ba sai an dinga wani tsalle-tsallen yadda za a yi ba, da wayar hannunshi zai tura maka kuɗinka kuma ya shigo cikin asusaun bankinka ba tare da ɓata lokaci ba wa'innan hanyoyi na amfani da yanar gizo-gizo ko kuma wayar hannu ya sauƙaƙa wa mutane yadda suke samun damar sarrafa asusun bankunansu a duk lokacin da suke da buƙata ba tare da wani tangarɗa ba.

Sunan aminiyata Hafsa an haifeta a unguwan locust dake cikin birnin Zariya tayi karatun firamari da sakandari a makarantan Demonstration na Ahmadu Bello University Zariya. Hafsa dai... fara ce fara ce tas, kuma bata da ƙiba, sirirya ce, tanada matuƙar kirki tanada fahimta, tana kuma iya ƙoƙarinta wajen kyautatawa mutanen da take rayuwa kusa dasu. Tayi aure a shekaran dubu biyu da goma sha shida tana haifi ƴaƴa guda huɗu a yanzun tana zaune tareda mijinta a anguwan locust. Kamar yadda na faɗa a baya, Hafsa ƙawa ce aminiya ta nuna wa sa'a, domin ƙawace wacce idan ina cikin damuwa nakan iya kiranta in gaya mata damuwa na ta bani shawara mu ƙoƙari mu ɓullo muyi magana musan ta inda zamu ɓullo ma al'amarin har mu samu mafita akan shi, hakanan itama idan tana cikin damuwa zata iya ta kirani ta sanar dani matsalar ta in bata shawara mu zauna mu duba yadda zamu ɓullo ma al'amarin ta sanar dani matsalar ta in bata shawara mu zauna mu duba yadda zamu ɓullo ma al'amarin kuma mu magance shi, sa'annan idan abun farin ciki ya same mu takan tayani farin ciki matuƙar taya farin ciki itama idan abun farin ciki ya same ta nakanje har gida in tayata farin ciki muyi murna, harma mu zauna muyi um abunda ake cema walima na farin cikin abunda muka tsinci kanmu a ciki. Ita dai Hafsa ta kasance mace ce mai sauƙin hali saidai tanada tsiwa, tanada tsiwa domin idan mutum yayi mata abu bata iya ɓoyewa a nan take zata sanar dakai, "ai anmin kaza an min kaza an min kaza" sai a bata haƙuri, amma daga zarar ance mata yi haƙuri kuma to shikenan fa wannan abun ya wuce, ta hakura kenan ba kuma ta sake tada wannan maganan sa'annan kuma ta kasance mace wacce bata da ɓoye-ɓoye ko munafurci, bata da ɓoye-ɓoye kwata kwata, tanayin rayuwa a buɗe ne, bata da nukufurci ko makamancin haka.

matasa dai sune ƙashin bayan al'umma. a duk lokacin da matasa suka gyaru to kusan za'ace al'umma ce ta gyaru sa'annan a lokacin da matasa suka zama gurɓatattu to al'umma itace kenan ta zama gurɓatacciyar al'umma saboda yara hausawa sukance sune manyan gobe idan wani abu ya taso wanda yake da buƙatar a zauna a tattauna tsakanin matasa nakan haɗu da ƴan uwana matasa mu samu wuri keɓantaccen wuri mu zauna saboda a tattauna a bisa wannan abu da muke da buƙatar tattaunawa akan shi wanda ya shafi inda muke rayuwa idan zamu tattauna mukan samu makaranta semu samu aji daga cikin azuzuwan makarantan mu zauna a ciki muyi magana ko kuma muje mu samu ɗaki ko kuma zaure wadataccen zaure da zai ishemu mu zauna mu tattauna kowa yakan fara da gabatar da kanshi bayan gabatar da kai ga juna sai a gabatar da abunda akazo tattaunawa a kanshi wanda ya danganci inda muke rayuwa. wanda zai zama na ci gaban inda muke zama ne ko kuma na ci gaban mutanen da suke rayuwa a wurin ne a'a abunda ya danganci matsaloli ne da ake fama dasu duk za'a zauna kowa ya kawo hujjojin shi da abubuwan da yake saka rai ayi kuma akan zau mukan zauna mu fahimci juna mu saurari kowa ya kawo shawaran da yake dashi akan wannan abu kima in sha Allahu mukan zauna mu ɗabbaka wannan abun ayi shi. idan kuma fahimta ce ke gare wani ya kawo tasa fahimtar koda wannan fahimtar ta saɓawa fahimtar ɗaiɗaikun mu mukan tsaya mu saurara mu tsaya mu duba mu fahimci shi tunaninshi menene ya sanya yayi wannan magana a'a to ai yana da hujja to sai dukanmu mu juyo mu karkata muje muyi wannan abu da ya bada shawara akan shi. tsakanin mu da matasa a inda muke rayuwa gaskiya akwai kyakkyawar alaƙa kuma lokaci bayan lokaci mukan zauna mu tattauna akan abubuwan da suka yayan mu da ƙannane mu yayyin mu da kuma sauran ƴan uwan mu.

a duk lokacin da mutane biyu ko sama da biyu suka zauna a waje guda wataran watarana ana samun saɓanin fahimta wani ya saɓa wa wani ko kuma wani ya ɓatawa wani a duk lokacin da irin haka ta faru a tsakani na da wanda muke zaune tareda shi na saɓanin fahimta ko kuma aka ɓata min rai ko kuma ni na ɓata abu na farko da nake fara yi shine in samu wannan mutum da wannan abu ya faru tsakani na dashi mu zauna inaso muyi magana sai in zauna in saurare shi da kunnen basira inji menene matsalar ta inama matsalar ta faro mene nayi kuma da yaushe ma nayi abun nakan tsaya in natsu fahimci abunda zai gaya min da kyau kuma idan na tsaya na saurare shi zan saurare shi da kyau in fahimce shi idan na saurare shi nazo na fahimci abunda yake nufi da kuma laifin da nayi mashi nakan bada haƙuri. cikin kyautatawa da tattausan lafazi da kuma girmama wa. idan kuma fahimtar da yayi akasin abinda ni nake nufi ne to nakan tsaya inyi mishi bayani cikin tattausan lafazi da girmamawa da kuma kyautata wa. in mishi bayani ga abunda nake nufi da wannan abun da kake tunain cewa an ɓata maka rai ko kuma an ɓata maki rai ni ba manufata ba kenan ga abunda nake nufi nan idan kuma dukda haka wanda akayi wannan abun tare dashi bai fahimta ba shidai ya tsallake yana ganin an mishi ba dai-dai ba to zan sake in bada haƙuri ince na yadda na karɓi laifin a matsayin nayi shi amma dan Allah ayi haƙuri. idan ya zamana cewa mutum yaƙi haƙura yana ta nemana da fitina to mafi sauƙin abunda nakeyi shine in janye jikina daga gare shi saboda ni bana son yawan tada fitina. idan na janye jikina daga gare ka abunda zaike haɗani da mutum shine gaisuwa idan aka wayi gari antashi lafiya ya gida ya yara lafiya lau shikenan. ko kuma idan rashin lafiya yazo ko kuma wani abun Allah shi kyauta zanje inyima mutum jaje amma dai wata alaƙa mai tsayi bayan gaisuwa da jaje nakan yanketa tsakani na da mutum idan kuma nice akayima wa nakan fuskanci mutum in tambaye shi sannan in tsaya in saurare shi inyi ƙoƙari in fahimce shi me yake nufi da abunda yayi idan na gano shikenan sai in gaya mai ni da ai na zata ga abunda kake nufi nayi maka mummunan fahimta amma kayi haƙuri ka yafe mun. idan kuma yazamana cewa a'a abunda akayi ɗin ni an cutar dani ne ba dai-dai akayi ba to zance nidai a daina min irin haka banaso banji daɗi ba idan mai fahimtane ya fahimceni ya bani haƙuri shikenan idan kuma bai fahimta ba nagadai mutum yanaso ya riƙa ɓata min rai yana cutar dani to sai in janye jikina gare shi.

a duk lokacin da mutum sama da ɗaya yake zaune dole a wani lokaci za'a samu abunda zai zama na saɓani. wanda za'a munanawa ɗaya ɓangare ko kuma a kyautatawa ɗaya ɓangare idan aka samu ko matsala ya faru a tsakanin mutane guda biyu ko sama da haka abu mafi sauƙi domin a shawo kan wannan abun shine a zauna ayi magana a zauna ayi magana a saurari juna kowa ya fitar da abinda yake ranshi sa'annan a saurara a ji sauraro a kuma yi mashi adalci wajen fahimtan abunda yake magana akai. bayan anyi magana an fahimci menene ma matsalan ta ina matsalan ta faro daga ina tazo menene ya janyo ta to sai a zauna kuma a fara tunanin menene mafita ta ina za'a fuskanci wannan al'amarin idan aka gano ta inda ya kamata a fuskanci al'amarin dan sai a fuskance shi bayan an fuskance shi sai kuma ayi ƙoƙarin magance sake faruwan hakan ta hanyar gano cewa menene musabbabin faruwar wannan al'amarin kaman misali wani yazo yayi magana akan ɗaya sai ɗayan yaga kaman anci mutuncin shi ne ko an tozarta shi ko kuma an cimai fuska to baza'a fahimci juna ba sai ta hanyar zama ayi magana kowa yayi bayanin abunda yake ranshi a'a ni ba abunda nake nufi kenan ba da naga kinzo da wannan abu ko kazo da wannan abu ni maganar da nayi ba nayi ne dan in wulakanta ka ba ko dan inci mutuncin ka ko dan inci fuskar ka ba cikin tattausan lafazi da girmamawa. ga dalilin da ya sana nayi kuma ni ga abunda nake nufi a abun sai ka gayawa mutum abunda kake nufi shi kuma ya saurare ka ya gir cikin girmama wa da kyakkyawar fahimta ya fahimce ka ya gane inda abun yake shikenan sai ayi musabaha an samu maslaha. idan ba zama akayi aka tattauna akan matsalolin da suke faruwaba ba za'a fuskanci juna ba saboda haka zama a tattauna kuma a fahimci juna akuma girmama juna a kuma girmama tunanin juna shine yake sanya wa a samu maslaha akan duk wani abun da ya taso a tsakanin al'umma.

mutum yazama me sana'a na kashin kansa ko kuma me zaman kansa yana da kyau mutum yazama yana da sana'a tashi ta kashin kanshi batare da yana karkashin wani ba akwai sana'oi da dama wanda ake yi mutum zeyisu yazama yana karkashin kanshi ne batare da yana kasan wani ba yana bashi umurni ko bashi hani akan abun da zaka yi ko wanda bazaka yi ba ko yasa kayi kaza ko yasa bakayi kazaba ga lokacin da zaka fito ga lokacin da zaka tashi ga aikin da zaka yi da wanda bazaka yiba da sauransu sana'a dai na kashin kai sunanan iri-iri wanda ya hada da kasuwan ci ne sana'a na siye da siyarwa koko sana'an hannu kamar su lanikanci gyaran takalmi hada takalma dinki na keke wakin hannu da sauransu sana'a na kashin kai abune me matukar muhimman ci kuma ni a ganina na yafi dadi fiye da ace kana karkashin wani ne kana aiki domin akwai wasu fa'idoji da dama da ake dasu ake samu a karkashin yin sana'a na kai da kai misali akwai cikakken yanci cikakken yanci da kuma lokacin da zaka fita aiki lokacin da zaka tashi da kuma lokacin da wani uzuri ze kama ka zaka iya kulle abun ka katashi ka tafi kayi uzurinka ba tare da wani yacemaka me yasa ka tafi ba ko kuma a'a bama zaka jeba ko kuma a''a jeka amma kadawo karfe kaza idan mutum yana sana'an shi ne nakanshin kanshi yana da yancin wadan nan abubuwan duk lokacin dake so zakai ta ta wajen sana'an ka hakanan lokacin dake so zaka tashi ba tare da tsangwama ba to sa'an nan kuma akwai yanci na kwanciyar hankali da samun natsuwa domun a sana'a ta kashin kai babu wanda ze tsaya ya tiske ka yana tambayan ka adadin lissafi nawa akayi nawa aka kashe da sauran su idan naka ne na kashin kanka kai kake juya abunka zakayi duk yanda kakeso da abunka ka sa'an nan daga muhimmancin haka a rana guda wanda ke sana'a tashi ta kashin kanshi yana iya hada kudin da me albashi se yayi wata guda yana aiki sannan ze sami wani wannan abun shi kudin sana'a ze sameshi a yini guda ko kuma a mako guda wato sati daya sana'a fdai ta kasin kai yana da matukar girma muhimmanci da kuma yanci da dadi da aka zuwa madai mara misaltuwa fa'idodin shi

Ra'ayi akan aikin gwabnati dai yana iya banbanta ga mutane da ban-daban sa'anan matakokin da mutum yake rayuwa yana yin rayuwar sa da kuma wayewar sa aikin gwabnati dai aiki ne da yake da matukar muhimman ci sa'an nan aiki ne da yake da tabbas da dundun dun wato mutum yasan cewa duk wata yanada albashin adadin nera kaza da ze samu yayi amfani da shi sa'an nan aiki ne mutum yasani na dindin-din wanda kasan cewa kullum rana ta duniya zaka fita kaje aiki daga karfe kaza zuwa karfe kaza kuma kadawo sa'an nan kana da tabbashin cewa karshe wata ga abun da za'a biya ka tare da cewa akwai kalu bale da dama da ake fuskan ta a karkashin aikin gwabnati kamar irin su matsala na cin hanci da rashawa kamar irin matsalan um samun jinkiri wurin karin girma lokacin dayakamata ace an kara maka girma ya zo amma se yazama an samu jinkiri na samun wannan karin girma din sa'an nan kuma zam ai aiki a karkashin kai wanda yake ba aikin gwabnati ba shi kuma yana bama mutum dama da yanci na cewa yana yancin lokacin da ze fita wurin aiki lokacin da ze dawo sabanin aiki gwabnati wanda shi dole dole zaka isa wurin aiki karfe takwas sa'an nan dole bazaka tashi ka dawo gida ba se karfe hudu na yamma sa'an nan kuma aikin gwabnati yana bama mutum dama na bauta ma kasar sa da tallafawa mutanen da suke kasar shi domin su amfana da ilimin da allah ya bashi kaman misali wanda yake da ilimi na likitanci ko kuma wanda yake da ilimin anguwan zoma zeta zata temakama mata a wajen haihuwa ba kamar idan tana zau ne a gida ba irin mutanen da zata temakawa be kai na wacce idan tana aiki na gwabnati ba wanda a rana kila zata iya temaka wa mata biyar ko sama da haka amma idan tana a gida ne be wuce kila ace a rana ta temaki mutane biyu ko ma daya ba koma kwatakwata bata temaki kowa ba

kamfani dai yana nufin ma'aikata inda ake sarrafa abubuwa na amfanin amfanin more rayuwa na yau da kullum kama daga kayan abinci ne kayan sawa ne a'a mo ababen hawa ne da suka shafi motoci babura mashina koko ababen da suka dangan ci more rayuwa kamar irin su ciminti da ake amfani da shi wurin gina gida su fenti su kofofi da sauransu kamfanin da nafi sha'awa na kuma so ace na samu aiki acikin shi shine kamfanin na dangote kamfanin dangote tare da cewa kamfanin nukan dangote suna da yawa akwai kamfanin da'ake sarrafa kayan abinci akwai kamfanin da ake sarrafa taki sa'an nan akwai kamnin da ake sarrafa man fetir a cikin sa kamfanin da nayi sha'awar samun aiki aciki shine kamnin sa na fetir ko kuma kamfanin siminti saboda ni na karanta nayi ilimin karatun ilimin sau ilimin kemistiri ne amataki na ilimin diploma babban aji wanda ake kira da HND idan wadan nan basu samu ba um to insamu aiki a barayin inda ake sarrafa kayan abinci domin a wurin da ake sarrafa kayan abincin anan ne ake tsftace abun da za'a ci a kiyaye mene za'aba ma mutane a tabbatar da inganshi shi ko wani abu daya zamana cewa yana kara lafiya ko cutarwa a san adadin kasafin da aka sa saboda kiyayema abun da za'a bama al-ummar mu wayannan kamfano wannan kamfani na dangote shine kamfanin da yafi birge ni tun tarihin rayuwa ta wanda ko wanne na samu daga cikin daya daga cikin kamfanonin to zanyi aiki tukuru domin tallafawa al-umma ta kuma kokarin samun inyi in in bautama kasata ma gaba daya

um tambaya me matukar muhimman ci um wato idan za'a fadi gaskiya akwai aiki da yawancin mutane da dama musamman mata kai harma da ni basa son yin su kuma yana da matukar cin rai ba wai domin wahalan shi bane ba a'a saboda yana da cin lokacin sa'an nan yana da tsayawa a rai wannan aiki ba kowani aki bane face wanke-wanke wanke-wanke na kwanuka da farantai da kofuna da cokula da sauran abun da yadanci kwano noni da tukwane na gida wanda ake cin abinci ko kuma dafa abinci ko saka ruwa a sha ko a ijiye da sauransu wanke kwanuka dai abune mai matukar cin rai wanda idan zaka yi shi sai dai ka daukesu daya bayan daya kai ta yin su kuma wahalarsu yana farawa ne tun daga kila wata kila kwanukan sun dauki lokaci ga abinci da aka ci sun bushe wata kila sai ka tsaya ka jika su ka jira sun jika sa'an nan ka dauko soso ka kawo omo kuma haka zaka din ga daukansu daya bayan daya idan ka wanke a saka a ruwa kadauraye sa'annan kasaka a wani ruwan ka dauraye sa'annan ka kife shi a kwando domin ruwan ya tsiyaye hakan nan idan kofuna ne sun kai dari haka zaka yishi daya bayan daya ba zaka iya hada guda biyu kayi a lokaci daya ba sannan idan ruwan da sanyi musamman lokacin sanyi da hunturu hakan nan zaka wanke su daya daya daya daya daya har ka gama kanayi kuma kana sakasu acikin ruwan nan kana daurayewa hannunka yayi sanyi karara kaji ka fara makyarkyata da rawan dari saboda tsabagen sanyin da ke ji bayan haka idan yazamana cewa kwanonin masu lungu ne da markwade markwade haka se karinka sa soso kana wanko gefe-gefen kana wanko can kana wanko can kai um wanke wanke gaskiya yana da cin rai matukar wahala bayan gama wanke-wanken ma abun haushin shine se ka dauke shi daga cikin kwandon nan sa'an nan ka koma daki kayi zaman jera su acikin durowa idan kashiga kicin ko kuma cikin daki inda za'a jera su kai gaskiya wanke-wanke akwai cin rai um um

aikin nesa dai aiki ne da yake da muhimmanci da dama wandsa ya shafi su ma'aikata da wadan da suka dauke su aiki daga cikin mahimmancin aikin nesa shine samun yanci na lokaci mutum ya um samun daman kwazo wajen yin aiki saboda mutum yana nesa da gida ba yana da kila abokai bane da ze dunga yawace-yawace ko adunga zama anata fira wanda beda amfani se yazama mutum ya maida hankali wajen aikin dayake yi batare da ansamu matsala ba kuma se kaga ana cinma nasarori wadanda ba'amayi tunani ba sa'an nan kuma abu nagaba kuma shine samun dama na tarin kudi tinda mutum yana can nesa dole zema yana zaune guri daya ba ze dinga kashe kudi ba kashe kudi irin wanda bayi da wani irin makama ballen tanama kuma tushe sa'annan akwai yanci na zaben lokacin da zaka fita zaka dawo daga wurin aiki ko kuma lokacin da zaka dauki hutu domin kula da iyalenka ko kuma zuwa ziyarce ziyarce gida ne zaka je ko kuma zama zxakayi ka huta da sauran su bayan nan kuma aiki a aikin nesa mutum yana samun daman lokaci na hutu domin samun lafiyar kwakwalwar sa domin kana nesa sosai zaka zama idan kaje wurin aikin ka kadawo kwanciya zakayi ka huta kwalkwalwarka ma zata huta sa'an nan kuma zaka samu daman yin tunani na abubuwan da zasu zama sun inganta maka aikin ka wanda zakaje kayi gobe ko kuma kayi tunani me kyau wurin gyara kuskuren dakasamu aiyukan da kayi jiya wadanda suka gabata sannan kuma bayan nan ana samun damar ana samun damar yin um haduwa da mutane maban banta wadanda kila ba a cikin suka taso ba irin yanayin inda kake rayuwa da nasu ba iri dayaba ze ma ka fahim ci al-adunsu yadda suke rayuwa da sauransu

Tare da cewa zaman a birni yana da ƙalubale irin su hayaniya, cunkoso da tsadar rayuwa. Zama cikin birni yana da fa'idoji masu yawa, musamman ga waɗanda ke son samun dama da sauƙi wajen abubuwa da dama Ga wasu daga cikin fa'idojin: Na ɗaya: damar aiki. Akwai damammakin samun ayyuka dabn-daban a birni. Ba kamar ƙauyuka wanda suna da ƙarancin samun ayyuka. Samun aikin na ya, ya, ya danganci aikin gwamnati ne, aiki ne na sana'o'i, na kamfani ne kai ko ma na mutane ne da za su haɗu su yi haɗin gwiwa. Akwai damarmaki da dama a birni. Na biyu sauƙin ababen more rayuwa. Samun sauƙin ababen more rayuwa kamar abin hawa na sufuri, kamar su yanar gizo-gizo, samun sabis na layin waya ta yanda za ka yi waya, ka kira inda kake so a lokacin da kake so kuma a duk inda ka samu kanka, saɓanin karkarunmu ko kuma ƙauyuka wanda sabis ɗin da suke samu yana da ƙaranci Na uku, cibiyoyin ilimi da na lafiya. Akwai cibiyoyin ilimi daban-daban, kala daban-daban a birni da kuma na kiwon lafiya da suka haɗa da asibitoci, makarantu ne na koyon kiwon lafiya da sauransu. Sai na huɗu: Haɗin gwiwa da mutane masu ra'ayi iri ɗaya. Samun sabbin dabaru don cigaban kasuwanci da ma rayuwa ga baki ɗaya. Akwai sauƙin samun mutanen da kuka da ra'ayi iri ɗaya saboda a birane akwai cunkoso Sa'annan akwai mutane; ya haɗa mutane daban-daban, daban-daban wanda za ka iya samun wanda kuke da ra'ayi iri ɗaya. Ku haɗu, ku zauna, ku haɗa fahimtunku da ilimin da kowa yake da shi domin samun cigaba a kasuwancinku da ma rayuwa gaba ɗaya. Nishaɗi da yawon shaƙatawa da buɗe ido. Akwai wurare da dama a birane inda za ka je ka yi nishaɗi ka yawo, ka shaƙata ka kuma ga sabbin abubuwa wanda a da ba ka san su ba. Na shida, cigaba da zamani. Samun abubuwan sauƙi suka fara bayyana ne, sabbin abubuwa sukan fara bayyana ne a biranekafin daga bisani su watsu zuwa sauran wurare irin su karkara da sauransu.

Gaskiya irin gidan da zai fi dacewa da ni gida ne mai ba da sauƙaƙaƙƙiyar rayuwa da yanayi mai natsuwa da iska wadatacciya da kuma fili ɗan wadatacce Sa'annan kuma a ɗan samu hasken rana, shi ma dai wadatacce, ba wai ya zamana cewa cikin ƙuntata da takura ba. Ga irin siffofin da nake tunani a raina: gida mai ɗakuna Gida mai ɗakuna daban amma na zamani, wanda ɗakunan ba masu yawa ba, wanda za a samu isasshen hasken rana da iska da kuma samun walawala dai na iskan da kuma hasken ranan. Na biyu, wuri mai shiru--ba kusa da cunkoso ko hayaniya ba, hayaniyan nan na ababen sufuri ne ko ko hayaniyan mutane ne ko yara ne ko ko makaranta ce a kusa, in dai har hayaniya ne ba na sha'awan shi kusa da gidan da nake zama domin ba za ka samu ka huta a lokacin da kake so ba idan bacci ne, idan aiki ne gare ka, hayaniyan nan ba zai ba ka natsuwa da kwanciyar hankalin da za ka yi aikinka cikin natsuwa da walwala ba. Na uku, a samu ɗan ƙaramin lambu ko fili madaidaici domin hutawa ko karatu a waje ko kuma rage aiki idan ka dawo da aikin da ba ka kammala ba a can wajen da kake yin aikin. Kai! Ko ma zama ne da iyalanka a ɗan yi fira, a sha iska, a ɗan shaƙata da sauransu. Na huɗu, kuma ya zamana cewa gidan nan akwai wadataccen sabis na waya da zan iya ɗaukan waya in buga in kira wanda nake so in yi magana da shi ko kuma in yi magana da shi ta kafan yanar gizo-gizo na zamani ɗin nan, irin su Wasof da sauransu. Sa'annan kuma ya zama yana da sabis mai ƙarfi na yanar gizo-gizo wanda zan iya shiga yanar gizo-gizon ko da ba wai don in yi magana ta kafafen watsa sada zumunta na zamani ba, ko don in ɗan yi bincikena a intanet in gano wasu abubuwan. To, in dai ya zama cewa babu sabis, ba zan iya aiki ba ke nan kuma ba zan iya more rayuwa ba.

Ni na kasance ina rayuwa ne a cikin gari ma ɗimbin tarihi da al'adu wato Zariya kuma zan iya cewa biki mai ban sha'awa da birgewa da ake yi a garinmu shi ne bikin Sallah Bikin Sallah biki ne wanda yake da matuƙar ban-sha'awa da birgewa kuma yake tara al'ummomi kala dabn-daban daga ƙabilu daban-daban da suke cikin masarautar Zazzau wanda ya danganci cikin garin Zariya da kewaye, irin su Makarfi, Kudan, Kubau Marabarwanda, Kakiyayi, Kakangi, da dai garuruwa da dama duk sukan shigo cikin gari domin kallo, hawa da kuma wasan Sallah. Shi dai hawan Sallah akan yi shi ne a ranar Sallah, washegarin Sallah da kuma ranar hawan Daushe A ranar Sallah, akan yi hawa da ake kiran shi hawan Sallah yanda Sarki yakan hau doki cikin kayan alfarma a yi ma dokin shi ma kwalliya na alfarma da su zinaru da tagulla, sa'annan a riƙe takubba, sa'annan kuma hakimai su ma za su haui dawaki cikin shiga na alfarma tare da su da tawagansu suna mara musu baya inda ake gayyato masu kiɗe-kiɗe na al'adu, ayi wasan raye-raye da wasan dambe da wasa da namun daji irin su maciji, su kuraye da sauransu. Sai washegarin Sallah. Shi kuma akan yi hawa da ake kiran shi da hawan bariki. Shi wannan hawa sarki yana hawa doki ne daga cikn gidansa ya fito a tafi har wani wuri da, har wajen gari inda ake cewa shi ne ya sa ce ma hawan, hawan bariki inda za a ji kuma a dawo. Shi ma za a yi shiga na alfarma, a hau dawaki su ma a yi musu kwalliya Ana tafe ana kiɗa; masu raye-raye suna yi hara a dawo fada inda a nan kuma za a yi wasanni da suka danganci wasa na mafarauta, wasa na ƴan tauri, wasa na ƴan dambe, raye-raye da sauransu. Sai rana na uku. Shi kuma akan yi hawa da ake kira hawan Daushe. Shi kuma hawan Daushe sarki ya hau jan hau doki ne a zagaye ganuwan gari inda shi ma zai yi shiga na alfarma, su ma tare da shi da tawagan shi; haka nan hakimai su ma shiga na algarma da su da tawagansu. Shi ma ai kiɗe-kiɗe, ai raye-raye, sa'annan a dawo fada shi ma a yi waɗannan wasanni da ake yi. So, wannan dai shi ne biki na al'ada wanda ya fi birgewa da ƙayatarwa a ƙasar Hausa wanda ya danganci irin su garin Zaria, su Kano da sauransu.